Musifani mwokesanisa ba bandu nga bali musifo sye khu sangala luwande lwe nyanza lutwela.

Kyimikyungwa kyimikali musawu, kyimikyungwa kyimikali musawu ,kyikyindi bakyikhaliremo khukari

Tsinguubo tsili mwikulisilo isi batsirekekhela khakulisa ela isi babandu batsinyola bakuula.